Traditional marriage dey important, e involve di family, community, and cultural traditions but e get e own challenges wey we need to address. We need to find di balance between preserving; how we go take preserve our cultural heritage and how to give the couple the freedom to make dem own decisions. Wetin be traditional marriage? Traditional marriage na one kind of marriage wey dey happen for many years even before colonialism. E be marriage wey our ancestors dey do based on tradition, culture and customs. For traditional marriage, the family of di man and woman go dey involved from di beginning. Di man go take ask di woman hand in marriage, if she gree, wey dem go start di marriage process. Di process involve many things. Di man family go introduce themselves to di woman family, di man family go pay bride price to di woman family. Dem go perform traditional rites like di woman go cook for di man family and dem go share food together, dem go do di marriage ceremony wey involve traditional dances, music and plenty prayers, plenty things go dey involved for di matter. Sometimes, some of these things no dey take shikini money before dem go make di arrangement. E dey strengthen di bond wey dey between di two families. E dey help preserve our cultural heritage, e dey involve di community wey dey help build relationships, but traditional marriage get some of e own challenge. Di families go dey ready for plenty money. Di families go ready to pay bride price and to ready for ceremony wey fit carry plenty money. Di couple fit get shikini freedom and plenty things dem wey go lead to say make families dem get issues when dem no meet up with di traditional rites like all these money matter na one of di challenges wey some traditional marriages dey face.

To prepare for di day, na to set body and mind well so dat everything go go smoothly. See some example wey you fit follow: One, Wake up early. No be to rush rush wake up but make body get enough time to prepare well. Two, ⁠ Pray or meditate. Some people go thank God, some go just reason life small before dem start di day. E dey help put mind for better place. Three, ⁠ Brush and bath to freshen body so you go feel clean and active na from here confidence go start Four, Chop small food. Even if na tea or bread, e go give energy for di day. No be good idea to start day with empty belle. Five, Arrange your day. E good make you know wetin you wan do for di day. Some people dey write to-do list for di day, others go just arrange them for their mind. Six, wear better cloth. No matter where you dey go, make sure say your dressing make sense. If you dey house still wear something wey go make you feel good. Seven, check bag or pocket. If you dey go work or anywhere, check say you carry everything wey you need. Some things like phone, money, key, ID Card or anything wey dey important. Sight, Put better mindset. No matter how e be, tell yourself say today go better. Positive mind go make things easy. Nine, Step out with confidence, no dull yourself, waka with ginger and face di day like say you be boss. These na some ways wey fit help you enjoy a smooth day.

Morning alarm na wetin pipu dey use for their house wey dey help dem do things well. Na wetin people dey make take wake wey dey ring for their ear. E just dey like when you carry something for mind wey you fity sey dis thing if you no wake, if you no do am dat time, na im be sey e don late be dat. Na wetin make pipu dey feel say the only thing wey dem fit take keep demself, wey go dey remind dem or wey e go dey give dem dis alert na dis morning alarm. And na why pipu dey use am for morning time. They go don set the alarm down since last night make the thing for keep dem awake. And one of the reason be sey alarm na wetin be. No be the human being wey dey disappoint pesin. So far you don do your thing well, you don make your time ready, you don konw when u dey make your movement, you go don make your alarm. You go don set am the way you suppose set am. And na different type of alarm we get. fone alarm dey, clock alarm dey, wall alarm dey and even wall clock alarm dey. But the one wey people dey use now be fone alarm because dey feel sey phone near dem well. So dem dey use dat one well. E get the one wey be sey, e dey very very violent like. E dey very sharp. When you set the alarm e dey wake you with noise. Na dat noise dey wake some people. Na the reason be sey pipu wey don too do work, wey the work don too enter dem de go sleep forget and the thing go weak dem. Na why some pipu dey like snooze the alarm. Dos pipu wey dey snooze the alarm so no be sey dem wan snooze their de wan snooze the alarm. Na because of sey dat thing de don de don do work wey pass dem. So the work wey dem do don enter dem. So when dem suppose wake de no wake when dem suppose wake. So, the thing don enter their so dat the weakness na im dey inside dem wey dem no fit do wetin dem suppose do. Dem no fit stand up do wetin dem suppose do again. Even if the alarm dey wake dem they go just carry am snooze am like they no send again. They don too tire. So, e get some kind things wey people dey do wey be sey they no wan too tire. They go just do their things like take am easy and den no too no too do much work, no too do much stress, so the thing no too affect you. So if the thing don dey too affect you wey be sey you dey feel am sey as you dey sleep so to wake go be problem. E go just need to balance the whole thing. Another one be sey some people before dem sleep, e dey take dem time. Sleep wey dem suppose sleep around nine P.M, some of dem suppose sleep around ten P.M. De go exceed their time of sleep. Wey dem know sey okay na dis kind time dem dey sleep. E go carry dem enter eleven, some e go carry dem go twelve, some e go carry dem go one A.M before de sleep. And dis kind people know sey dis sleep wey de wan sleep so, de go still need wake early like five, like four. And pipu wey wan wake dat kind time go need set their alarm wey go wake dem. You wey don exceed time wey you dey take sleep even if alarm dey try wake you up, you no go gree wake again because you don you don exceed your time. You don too tire. Na dos kind pipu go con carry the alarm wey dem set, de go snooze am again. And e better make pipu dey set alarm base on as you wan take do your thing because e if e get somewhere e get place wey you dey go around around maybe five or maybe you get place wey you dey go around five or six. You suppose don wake dat kind four or four thirty. So wetin you go just do na to set your alarm earlier ten atleast thirty minute thirty minute earlier thirty minute earlier. You wey wan wake up around dat kind five. You go don set your alarm for for four thirty. So dat so dat you go wake, just know sey okay dis time around na time wey you go wake take do everything. Dat thirty minute cover the time wey you go arrange take do everything wey you need to do. So na so the whole thing be. For you wey no fit do am you go need learn how to cope with dis um

Oba ovarame agbesi na man wey people dey come with wey people de call man! na king for him time wey people respect well-well dat time na period wey for history for our colonial history na man wey be sey oyibo people wey be our colonial master be one kolobi base on sey in get e own enviroment in get e own place wey e be wey in dey we in dey rule and dis base on sey other places, other places dey wey be sey colonialist don visit wey dey don dey folow dem do business, folow dem do agriculture dey do plenty things so the white come mey dey ex ten d dis same commercial hand mey dey ex ten d am with Ovarame but base on sey him e no wan gree share him own land e no wan gree share him own market with white dem e sey oyibo people dem de no dey trust worthy no be people wey de suppose dey folow be dat sey him no fit folow dem get anything so base on dat fact nayin make oyibo people send one of dia person from headquarter nayin de dey call secretariat as de send dam from secretariat, de sey make him come check dis man ovarame for him district make de folow am talk, mey dey folow am yan matter sey na like dis e de be as ovarame see dem, base on sey him don get dem for mind before sey fear dey e come send him people mey de do wetin de dey call um wetin de dey call ambush, de lay ambush de begin attack dis oyibo people make de for no enter de for no enter the village so as de begin attack dis oyibo people nayin the oyibo people de give dem report for back sey dis ovarame na stubborn king wey don begin hold their people da wan wey de hear de begin send dia people come the village de wan catch ovarame nayin ovarame fear comot for the village base on sey e wan protect him life

palm oil na the process wey de folow take make palm oil wey people dey call red oil today from the fruit extract am put am for truck wey go upload am, wen you come upload am you go drive am na in be sey you go transport am go where people go process am wen e land for where people go process am de people don ready, labourer don ready wey go offload some of dis palm palm oil fruit from where you suppose offload am from you drop am keep you make sure sey you put am for viral water drum or inside one big drum den put fire mey fire burn am small mey the thing for boil if e oil e go meykam soft e go soft then the thing go come dey very very you go leave am small mey the thing make e no too hot because na hand some of dem dey use because local na to use hand take do am well comot am from the body the body wey get yama-yama all the yama-yama you go, you go comot the yama-yama make the thing for no tear you for hand den you go begin you go begin wash am process am you press am make sure sey the water comot da one wey de comot from dat fruit so nayin be the oil so if the thing don comot finish you go seperate am from the yama-yama peel wey da one na the the, the dirty wey go later turn wetin de dey make fire with so if you don use da one if you don use da one you go gather those things you go carry am again put for fire put for dat drum you go try heat am again if you don heat am the thing go de boil as e de boil e dey comot some of the red thing wey dey on top am as dat thing dey comot so you don dey process your red oil be dat wey people dey call palm oil if dat palm oil don ready e get use because palm oil no be wetin you go just do e go e go still hot as e dey hot the palm oil no dey too thick but if you leave am for some time you go see palm oil go thick e go thick e go begin see the thing don dey tey be dat so dis na some processes wey de dey use for palm oil and again you fit use palm oil for different thing for example now, you de use palm oil de use am to dey use am cook food, you fit use am cook, you fit use palm oil take make soap you fit use am make soap you fit use palm oil take do so many other things wey dey beneficial to man

old mud house na where people go dey stay wey be sey na house wey dey build old time ancient time, ancient people most especially old, old people dem na house wey dem be dey use for ancient time be dat even old mud house now infact, you go villages you go see dem dia old mud house dem fit give you clay soil, na clay soil mostly na clay soil de dey use mud de o come mud-mud dam mud-mud dam splash-splash de house if you see am sometimes you go fit sey oh! this house na house wey dey build for old-old people you go fit sey ok dis house as e be dis house no be for city no be for urban area you go see am except if you enter some villages wey people no be today wey eyes no dey to reach na dia you go see houses dia and old mud house na house wey for some, for some peasant poor farmers poor-poor people dey use.? base on sey if dey no fit reach dia destination or wey de no fit go house on time de fit manage stay dia and na places wey some people dey go go relax sey base on sey dey no wan make sun too enter dem but mostly you go see dis kind house for bush na bush you go see dem sometime if you fit see dis kind house for forest and sometimes you fit see dis kind house for village and sometimesyou fit see dis kind house for where people wey open eye people wey tear eye no dey too stay people wey dey stay dis kind house na people wey dey inside one condition may be the condition wey de no fit help and dis condition be the condition wey some of dem just sink in for the main time dey no wan stay dia? dis kind house na house wey de dey take dey stay base on sey you dey go journey you never fit land dia you come sey make you enter dia stay for sometime you come comot dis kind house na house wey be sey people wey no get money wey go fit build better one today and dis kind house na house wey be sey olden days na dis kind house people still dey and now old mud house we no dey too see am again for area especially if you enter urban areas if you enter urban areas wey open eye wey tear eye you no go too see dis kind house again people no dey too use am again people no dey too live inside the kind house because civilization don dey, people eye don tear

old story building na one structural building wey dey plenty wey get plenty segment wey you fir climb go up dis old story building na building wey e fit go dey in exis ten ce for many years and old story building na building wey you go fit quick know if you check am, if you don see am you go don know sey na old story building be dis base on some kind things wey dey use the architectural design wey de use take build am go don tell you sey dis one no be the building of our time be dis one the structure alone go tell you sey dis na old method of story building be dis one if you enter you go see somethings na some kind designs wey de dey use na old, na old design wey de dey use made dis kind old story building den you come check windows from the windows from the style from the pattern from the doors and all dis things wey de dey do de don know this one na old story building and some of dem consider the height the floor you go don sabi yam sey dis one na old story building den you go check am you go look the things wey dey de use if you see sey e de difference from de other one's wey dey don ever use den you come check sey the windows most of dis windows na na wood de dey use do am, if you just see dem use wood do some of dis windows you don know sey dis one na ancient na ancient story building be dis and we get some of dem dey for urban areas you go see dem for rural areas for cities wey be sey dis one dey reserve am for historical purpose, de go no wan demolish the house because e get purpose na public building wey people fit use do history be dat and people dey come from near and far to come check dis kind building to make sure sey no dis building situation na dis building still de dey wan know because some of dis thing na history e serve base on sey we get some of dem wey still dey the area wey still and some of dis building one dey Badagry for history da one na first story building wey dey be dat wey de know da one-da one de for the history wey people dey come from far and near to dey go checkam for dis historical purpose to teach people sey ok the story building still dey if you get interest to check

Osayomare Joseph na talented flute player wey dey go up and down travel all around the world, travel go any where go play flute base on sey in dey talented in get dis gift to play dis flute the way every oda person wey no get how to use dis thing well in dey go play in dey go play where de dey do dia traditional thing ceremony wey de dey do dia plenty occasion wey party dey, e go play with in people e get crew and dis him crew de help am to ensure sey dey deliver well all of dis things get dia own means because na band wey de play if dey play anywhere wey de play wey de deliver well de pay dem dia and him na person wey don start dis thing from small pikin dey don no am from small pikin sey na wetin e de do and na dis thing e take de make dis thing nayin make e use am do e don dey use am survive e don tey and dis man na man wey people don put eye sey, ok, dis one na idol for flute playing and him na people wey Nigeria don recognise sey, ok, dis one we don know dis one and dis one dey part of history sey even if e go get concern even if dem get traditional wedding, even if any ceremony dey dis man go carry him band go dia go perform and him make us realise the beauty, him make us realise the thing wey sweet de sweetness wey de and no be every body go sabi enjoy dis thing but people wey know de worth know sey ancient times na flute people dey play and we get different types different types of flute dey, we get the one wey we use wood take make and e get the kind flute wey be sey we use we use um bamboo bamboo stick take make e get the kind flute wey we dey use we dey use metal take make and e get different type but de beauty be sey e no get the one wey if you don sabi one you don sabi how to put your hand well nayin be sey you go fit play any of dis flute and na wetin dis man the legacy wey dis man don lay na in every oda young Nigeria wey dey talented especially for flute playing na in the steps nayin dem dey folow

Outdoor kitchen na where people dey cook wey no be inside people no dey cook for, people wey no dey cook for inside house wey no dey for inside dia room, where no dey cook for dia dormot, wey no dey cook for where heat go dey, wey be sey de go wan like go outside where people no go fit hear wetin dey happen inside house, base on smoke and some other thing de go pack dia dia foodstuff and ingredient and all the thing wey dey go need for outside dia na im dey go do dia fire, de go make dia fire, de go take and some of the things wey u go need take arrange dis fire na firewood you go need firewood, you go need matching stick, u go need your pot wey you go take prepare your thing wey you want to cook, and some of dem you go need some kain things wey go allow you fit fan your your fire well wey go make your food don quick because if you gather those fire you make stones around the fire, you make stones like three solid stones wey you go take put your pot on top once that wan don ready, you go make your fire, you go put your pot then you go come put your food wey you wan cook. you go dey with that fire dia, you no go comot base on sey you go need to the fan am because if you no fan am, e no go make your food don because fire fit quench at anytime, you go need to dey push your firewood join the fire make e for don well. E get some time wey be sey even the fire, the coal wey dey the fire go make your food don, once the fire don catch well e go make your food ready for you. But some of these things na wetin our ancient people for village, our mama, our grandmama dem dey like to use because some of dem no like to dey cook inside house de dey carry dia food go where dey fit enjoy cook am e dey ver very easy for them if de comot go outside go dia backyard go cook dia food where dey go fit chop am. another one be sey, de go dey with the food wey go make the food ready but base on sey you make your food don, you no fit use fresh you no fit use fresh firewood, you no fit use fresh wood, na wood wey don dry we go fit catch fire quick na im you go use but some of these things get e own disadvantage. Some of the disadvantages be sey if weather change, rain fit fall and if rain begin fall, e go beat the fire, e go quench am, e no go fit make your fire don, your food don base on sey weather no go gree you cook wetin you wan cook. And some of these disadvantage be sey if some una no go fit stay where weather no dey conducive, for example na if the hotness too much you no fit stay under sun. Another one be sey, if the cold too much you no fit stay, if rain start you no go fit stay. so na wetin pople think de go wan like inside kitchen.

Palace chiefs and people. For palace, palace na where king dey with im people, where king dey, queen dey. the wife of king na queen de dey call am. So na dem be the monarch, na dem be the ruler wey dey inside palace. where royalty dey. So King no just dey alone to form palace, king get chiefs wey dey with am and these na people wey dey hear him matter to talk, if e get wetin wey dey worry am for mind wey e wan give im people make dem hear. Na him chiefs e go first start with, e get im own advisor, e get im own person wey e get im own personal person wey e go first talk to. Then from there e go come let other people know im chiefs, e go carry dem join body to make sure sey everything- the mater wey dey the community or the place, village wey im dey dey good. E go ten der everything so that dem go fit discuss am together. Another one be, e get im own people e get im own people wey as hierarchy dey the palace, no be sey na only am dey do the work. E get people, e get guard wey dey guard the palace. These guards dem you fit see dem for front of the palace. Before you enter, you go don see them say um people dey dia wey go make, dem go check you well before you go enter. E get physician, physician dey the palace wey be sey e go need to dey check people health, especially the royalties; the palace that is the king, the queen and the prince, princess dem. E go try check dem Another one be sey e go check, another one be sey e go check things wey dey, wey dey lack for inside the palace And aother one be sey maids dem dey, maids dey wey dey follow the princess, wey go work for the palace Cleaners dem dey wey go make sure sey everything dey clean, everything dey neat palace wey go make the palace dey conducive for people to come because na place wey dem dey hold public meeting wey concern village, wey concern the entire commuinty. Another one na even even herbal herbalist dey dia. Herbalist dey dia wey be sey herbalist dey dia wey dey do some kain medicine for royalties wey dey do medicine for people wey dey there wey go need dia wey sick we get some kain things for body wey go need cure. Another one be sey dem get spiritualist. Dem get spiritualist wey need to dey check wetin wan happen for inside palace or wey dey happen for community. So these ones dey represent native doctors. Dem dey represent people wey dey help dem in terms of spiritual aspect and e get some kain people again wey dem plenty like that wey i no fit mention.

To dey show homage for oba na very very important thing base on sey, oba dey as de dey represent de mouth piece of de gods. Base on sey dey select oba base on sey im na gods mouth piece im be. people wish make im dey dia to represent man for dey community na why pipul dey pay homage to oba to show respect dat and e get some ways wey pipul dey take show dis homage give oba. How to greet am na one thing, you go make sure you greet oba and some pipul dey like prostrate, most pipul dey prostrate o by ways of who im, im be wey e dey represent our ancestral spirit na why some dey kneel down for oba base on sey im no be ordinary human being im be. and e get some kain things wey some pipul dey do if dem wan greet oba dem no dey just go ordinary hand, some dey carry gifts. Some dey carry kolanut go see am, some dey carry drink go see am, some dey carry gin go see am some dey carry kolanut and different petty petty things take go greeet oba, some dey carry food and foodstuff wey dey go take go greet oba and some dey carry some kain things wey dey load things wey oba wey go fit use bless dem base on who im be im go pray for dem, im go accept dem, im go tell dem some words wey oba dey sweet sweet words wey oba dey tell im people and those things go follow dem like say im na God im be for words na so dem dey take show respect to oba and oba na one kain person wey im no be no be ordinary person wey anybody just fit go meet. look im eye anyhow, if you get anything to do with am you go go see am and anything wey you get to discuss with oba, you free to go tell am base on sey dey give you dey, dey give you dey permit to see am because guards dey wey go dey oversee dey affairs wey go dey see to, dem dey behind am and de dey gate wey go dey ensure sey anyhow people no just enter come see oba base on who im be.

Riot police na dey police wey dem train base on sey if public matter dey wey pipul dey riot where fight dey, where disturbances dey everywhere, where e come be like sey peace no dey, everybody dey run up and down sey wahala dey. Dis police dem dey trained to come help matter, to come helep matter when dis things don dey tough wey dey no fit control am again. Riot police na im dem dey call, come put these things in order even if na to use force sey make dis stop, make dem no fight again na wetin dem dey for na dia work be dat and e get some kain special equipment wey dey help dem for dem, make dem no dey do dat thing for dem to stop, to fit control dey crowd. One na dey get helmet wey dem dey wear, dey get shield to take support demselves. dey get baton wey dey carry for hand. dat one na equipment wey, some of dey equipment wey dis police dem dey use take stop dis crowd if dey don start dis dia wahala in order to ensure dey safety of people, dey go say "okay these things make una stop am". if dey no stop na to use dia force take sure dis people dem come to order, dey call dem to order. So another one na all these things dey come up base on sey dey want make peace reign. And dis pipul, dey get dey training, dey get dey idea to stop all dis crowd wey dey run up and down to say okay make una stop una wahala wey una dey do. So and dis people dem feel sey e get some kain mistake dem dey make because dey dey use force on dem, and dey dey force pipul make dem do wetin dey no wan do wey dey against dia wish and these pipul dey do dia effort to stop public protest if dey dey do trouble up and down sey people dey protest and na dey protest no be no be dey kain ones wey we know sey e if e result into good thing, all dis protests wey fit result to waste properties wey go scatter things, wey claim pesin life and na when all dis riot police dey come be dat because riot wey no be better thing dey finish am. And na why people come dey talk sey um dis wan wey dem dey stop pipul to protest now na im be sey dem no want make pipul talk dia mind be dat. and sey all dis riot police dey do pass demselves when e reach to stop pipul dey no dey do wetin dey tell dem make dem do na another thing dey come dey do crowd. sey dem no want make dem talk dia mind, sey all dis police dem dey do pass demselves. Example of those kain thing na dey wan wey we get dat time wey one riot be happen wey dem sey make dem end sars, dis one na part of am but base on exaample we go use am as data.

Rocky Ososo community na one small community wey we know sey rocks dem dey, surround dem but dey people wey dey community get some kain thing base sey na one small community wey people feel sey dey fit do one or two things take suvive and take help demself. One of dem be sey dey get small business wey dem dey do and dey business na wetin all of dem do, dem dey do to take help demselves, so dey get some kain things wey dey give dem livelihood, wey dey make dem survive and some kain things wey persin fit do take help another persin. base on sey dem be small community, e get some arts and crafts wey dem dey take help body to take push body and soul together. and dey learn fom each other base on sey some of dem na pipul wey dem know. If any stranger come dey go fit notice am, pipul no too many so e get some kain things wey go happen for dis community wey you go fit sey okay all of dem dey for demself okay, so dat one dey base on sey dis pipul, na pipul wey be sey even as dey take get dia own advantage na so dem take get some lapses, some challenges and one of am nayin be sey lack of electricity dey, dey no no electricity, nothing like sey light and even if e dey e no too stable base on sey na small community wey pipul never too dey, e no too open eye like dat. and another one be sey dey community dey no be well known area where pipul too dey follow like dat where road lead to. So commercial level dem never too get mouth, dem never too get level wey people go dey transact, so technology never too reach dis community wey go put some kain things wey dey modern places wey dey some areas. some things wey wey dey all dis urban areas never too enter dis community wey go make am open eye like dat. So some things dey wey be basic amenities wey dis community never really get So e get some kain things wey dey do do take encourage dis comunity like for example, dey go give dem empowerment, dey go encourage dey youths dem go try make some development for dis community so dat some things wey dey lack like good road and infrastructure dem go try introduce am to dis community so dat dis community sef go open eye like every other big cities out dia.

Shrine na dat place wey de dey worship ancestors, dey do rituals, dey serve a lot of things dia, wey pipul dey gather because e wan do some sacred things. So those sacred things na wetin you dey take check your spiritual self for dey shrine. So e get things wey dey do for shrine because shrine get types. E get religious shrine, dat one na dey shrine wey people, saints dem of dey past don dey dey mould am like, na im dem dey, dey worship, for example na Hindu, Hindu of India dey get, dat one na person wey be dia saint one time like dat na im dey do for dey shrine na Hindu de dey go see for dat shrine just to worship am sey dis one na dia own God be dis na dia deity be dis. So all shrine get types, another one na na ancestral shrine, dat one na where dia ancestors, dey go dey check dia ancestor dey pay homage to dia ancestor, dey greet am, dey pray to am so every ancestor na base on pesin wey don exist before. Dia own pesin, fit be dia great forefathers wey don represent dem, wey don fight war for dem dat time, so de fit just put am dia for dat shrine dey go go dey worship am, dem de pray for am, dem go bow to am, sometimes dem go pay homage to am, dem go bring gifts to am just to honour am. Sometimes na place wey some people go just seperate demself, dey go just go dia, go pray, go observe some kain quiet time for dey shrine. Another one na nature shrine, nature shrine na where some kain elements dey. De dey go see the elements, sometimes some of dem dey go pray to those elements. Elements like wetin, like stone some things like natural things like some of dem carry trees and some of dem dey worship animals like snakes and some kain things wey dey go keep dia like grey funny images. They go just mould am as dey mould am, dey keep am dia sey dis one dey kip am sey na dis own dey go dey pray, dis one go represent wetin dey go dey worship. and dis things de dey create am for am, and dis things, dis small space wey dey mould all these things keep na im de dey call shrine.

Pikin wey dey sleep, when pikin dey sleep dey no dey know anything wey dey happen around dem again, dem no dey notice anybody wey dey around dem everywhere to dem dey peaceful because pikin na innocent people dem be because dey no know all dey things and if de dey sleep dia sleep dey innocent if you check dia face, dia face dey like dat like dat kain angel face because dia eyes dey clear, dey get innocent face, because as de dey sleep so dia mind dey very far away from place wey you think sey wetin dem dey reason dey different from man own because dem don sleep. De get de dey into another another realm wey human being no fit no fit understand, so if you dey check pikin sometimes as de dey sleep, dey go dey spikolo dia face, you go dey see some kain funny funny face wey dey go dey display.. Sometimes you go observe sey pikin dey smile when e dey sleep, you no go know why wetin dey make dis pikin smile because dey enjoy dey environment, dey enjoy dey peace wey dey environment dey give dem, dey nature dey give them. Sometime Sometimes e no need sing for pikin before dey sleep because dey get dis natural love wey dey inside dem for sleep E no suppose force pikin sometimes before pikin go sleep because na wetin dem need. If you give pikin dey whole time of dey day, dem no mind to sleep base on sey sleep na one important thing wey pikin no dey lack. Any pikin wey dey innocent wey you feel sey if you wan know dey health status of pikin, pikin dey sleep base on sey if pikin sleep even dey mama go get rest but any pikin wey no sleep fit no go give the mama rest and na im make dem talk say any pikin no wan give im mama sleep, rest sleep im self no go sleep na because of sey im pikin imself no gree sleep. Any pikin wey sleep go give mama sleep too, so na why de feel sey any environment wey dey peaceful go make pikin sleep and pikin sleep dey give im mama joy, seeing dey face of pikin e go see sey one angelic nature, one angel dey around dey environment wey dey guide dey pikin. say natural being. Every baby dey innocent and na why you see sey every mama dey get joy when dey see dia pikin dey sleep and pikin dey like sleep when conducive environment dey.

Straw house na one locally made house wey we dey use take supplement dey major house. Sometimes we dey use am base on sey we dey one kain vicinity, one kain environment wey pipul no too dey. sometimes we dey we dey use straw house base on sey we dey environment wey people no dey too, where pipul eye never too tear for dey area. So, mostly we get some kain places where dem dey use straw houses like villages moslty dey use am and some times dis thing dey stand as where de dey where de dey de dey hide or de dey stay to prevent themselves from heat sometimes and sun. And all dis things pipul believe sey e get some kain natural chillness, coolness e dey make body cool if you dey dis kain house sey you go enjoy yourself wella, sey dey kain breeze and dey kain shade wey dis house go give you, even house wey get modern AC no go fit give you. So, pipu dey like hide inside straw house and for dey roof, dey roofing people dey use bambo, bambo for dey roofing, some of dem dey use thatch all dis all dis, all dis thatch wey dey get from um trees, palm trees dem, dey go use am cover am take do dey roofing. and then dey win windows, dem fit use kpako dey form dey windows, sometimes dey go stll use same thatch take form dey windows. So so, dem no dey use correct correct windows like dey kain burglary we know for modern houses, dey no dey use am for all dis kain house but if dey don see kpako take mould dis house, e don stand be dat. So na e own thing be dat, for dis kain house we know sey if you dey under am, if you spread your mat, your local mat any kain mat even if na rubber mat or the one wey dey use one hand weave, if you don spread am for ground, you fit lie down enjoy yourself for inside straw house. because straw house no be house wey be sey okay na only for village or okay for only village na im you fit see am, even some cities, even urban areas you still fit see straw house for dia base on sey um e that one dey mark history and sometimes if you go beach, you fit see straw house for beach sometimes if you visit recreational centers, you go see straw house for dia, so e get plenties wey you fit dis kain thing and dis straw house get some of im challenge dem. One be sey, you fit see rats dia, you fit see you fit see you fit see rats dia, you fit see mosquitoes dem dia, you fit see cockroaches dem there, you fit see things wey you no wan see even ants dem fit full am base on sey no be modern house wey things dey de dey to prevent am.

Teacher na dey person wey dey teach us wetin we know today. Teacher dey helep students dem, dey teach dem wetin dem no know about de dey all schools, de dey primary school wey be basic level, de dey from nursery, from nursery, infact from KG pri-nursery na im de dey dey teach pikin how to learn dia work, how to sabi walk, how to sabi write, how to sabi read then dey go teach dem from primary go reach even secondary teachers dey so teachers work be sey dem dey make, dem dey make pikin know well book, dem dey pikin write and dey whole thing no even stop for sey make dem sabi read and write. Teachers dey teach pikin morals, dem dey teach pikin things wey dey go do, if not normally pikin wan do something wey no dey right base on sey dem be pikin dem never too know anything, so teachers dey train pikin from dia junevile age from age wey never too sabi anything from, de never sabi from dia left from dia right. So na teacherss go carry dem dey right way, na dem go show dem sey dis thing na normal thing and na dem go show dem the one wey dey do wey no good, dey go still correct dem say dis thing, dis one no good. But we know sey dey first teacher wey we get na from home because sey dey say charity na house e start from, so dey first teacher na pesin parent, so from dia e go begin move from from pesin house, go school because even for school we get another teacher wey be head and that head we dey call am HM. Another one dey we be sey for secondary we dey call am principal, all those ones na head teachers. All those ones sef dey to dey train teachers, so once dey train dey teachers another thing be sey teachers sef go wan train pikin So dey training wey teachers don get before na im dey teachers the use pass to our children and then those children go bring dey future lets say childern na the future na dey leaders of tomorrow and childern na dey futures of tomorrow and people wey go train these futures of tomorrow na dem be teachers. So pipul believe sey teachers reward na heaven e dey sey pipul never fit reward teachers reach, all these pipul wey be big big people today, wey be big man today na through teacher dey follow, so teacher don do plenty reward well well, things wey suppose deserve reward wey dey suppose give dem, dey no dey see am plenty base on sey dey palo wey teachers need people no too know am,. dem no too know dey worth of teachers say wetin teachers deserve no be dis earth e dey, until dey reach heaven before God begin give dem dia reward. For class teachers, dey see different things, different behaviour. Well we dey go begin shape those children say okay since these children no know dis one since deychildren lack dis one, we go train dem sey make dem become leaders of tomorrow, we go train dem make dem get good habits, we go train dem make dem no sick. make dem know how to dey take care of themselves and plenty plenty morals wey sef dey suppose learn from inside dia classroom na im teachers go teach dem for dia school

Time management dey very very important base on sey you no get dey whole time for dis world and dis popular saying dey say time na money, sometimes you go wan do something but dey time no go reach you do wan am base on sey plent things dey ground. And e go be like sey sometimes e go need pew wey you dey you as if make you pause time say, dis time abeg pause for me make i do so so so thing before so so so time but dis thing no posible. One thing about time be sey as e dey go, e no dey wait for pesin, e no tell you sef, e no dey pause, e no dey get rewhyn, e go be, no be like the kain movie wey we dey watch wey be sey if person dey watch movie, you go fit pause am sey may i rush do dis thing first, may i rush do that one first. then if don do those things, you go come go back to your film back, then come start am as you start am, you don continue from where you stop be dat. Time own no be like that, time own dey run dey go as e dey run the go, anything wey don go no dey ever come back again base on sey you know sey even dey days of dey week, from seconds go reach hours, from hours go reach um um dis thing from days e don dey enter weeks, from weeks e don dey enter month, from months e don dey enter years and anyday wey don go don go e no dey ever come back again. Any month wey don go don go, e no dey ever come back again, any year wey don go don go e no dey ever come back again. So na so dey thing dey take grow im own e no dey look back and e no dey stop. So na we as human being na we go come design as we dey take put our timetable for things wey we dey do we dey help us acheive some things say okay dis thing now na so e dey, na like dis i go take do am so that i fit meet up with time. Sometimes time no dey ever reach human being na we go know as we go take plan am ourselves say okay dis time as e be i wan manage to am to my own taste so you go just plan say okay dis one like dis, like dis na like dis i go take do am wey the time go reach me if not dis time no go ever reach me. So you go come put your things base on dey level you wan do am say dis one na level of importance now na im dem dey call, na im oyibo people dey call priority you go place am priority say okay i wan use am manage my own time sey if i no do dis one, dis time i fit miss am and if i miss dis time e no go ever come back again, so na wetin people dey call time management be that sey dis one if i wan achieve dis thing, i go set time i go set boundary for am, i go set the limit for am, so if i no achive dis thing so so so time na im be sey for dis aspect i no do well oo but if i come say okay dis thing now i come achieve am before dis time, i come keep to to the time wey i set for am na im be sey like dis i don achieve wetin dem dey call time management be dat.

Traditional wrestling na wrestling wey we dey do for ancient times for villages wey we know say dis one na part of dis one dey part of sport, di ancient sport wey we dey do sometimes dis tradtional wrestling fit represent, e fit represent par se wen dem dey do celebration and e fit represent entertainment just di way we get am today, wey entertainment dey wey get industry wey get sport wey dey get dia industry sometimes we dey use wrestling for entertainment so, sometimes dis wrestling nobi say dem dey use am fight real fight, sometimes dis wrestling dey dey based on say dem just wan show some of dia skills wey dem get, and di reason wey dem organize dis things na base on say dem wan test-run di power of the youth so, e get some kind things wey dem dey do based on say dem dey do am, dem dey do am in preparation for for war, if war wan start like dat dem go make prep some kind youths down for war, for di sake of war say if war start youth go dey wey go represent di vallage or di community so na im make dem dey organize dis wrestling competition, dis wrestling competition fit come who amongs youth wey be man. man go face dem sef one on one, sometimes dem fit draw circle dem go make am round circle dem go dey inside di circle dem no go cross di circle na inside di circle na im dem go dey fight and anybody wey cross di circle dat one mean say di person don miss am be dat and, dis fight, some of di fight wey dem dey fight, inside dat circle before we no know wetin be boxing boxing no dey inside traditional dat is tradtional traditional wrestling before wetin we sabi na gidigbo, gidigbo dey inside traditional wrestling wey be say dem go draw di circle and anybody wey don comot from inside the circle, dat one don miss am den dem go start again inside dat circle na im dem go dey inside gidigbo na im dem go dey dey fight dia fight and as dem dey fight anyone wey carry im sef come throway for ground na im be di winner. So, another one dey wey be say na mat dem dey spread for ground dem go spread dat mat and wen dem start di gidigbo anyone wey, anybodi wey injure dem go try do that one, so all dis tins na wetin dem dey do take entertain pipo so, even kings and pipo, chiefs and visitors wey come from neboring neboring communiti wey wan see anytin, any occasion wey dem get dey dey use dis tins take entertain dos visitors, dey do dos tins ehn, and sometimes e dey represent sport and sometimes e dey train youth down for war so all dis tins na wetin dem dey take honour kings so, all dis tins na sport dem be and sometimes dem no dey do dem no dey do dia wrestling say dem go wear shirt dem no dey wear cloth, dem no dey wear anytin dem go pull cloth so dem go stay haf naked sometimes na pants dem go wear sometimes na sometin dey go tie wey go make dem free sometimes some of dem dey wear shorts wey go make dem free sometimes dem no dey wear shoe?? dat day dem go just dey wit dia normal sef so, dem go fight gidigbo make sure say dem go dey alright dis tin dey make dem fit

E get some kind tins wey we don do as we be small pikin wey we enjoy sey make we no turn to?? base on sey e get some kind tins wey you go do outside for public wey dem no go too question you say dis one na still small pikin e bi and we dey enjoy those tins some of dose tins na make we dey use hand drink water we go cup di hand sometimes we go use our hands small, our left hand and sometimes we go use our right hand take drink di water because we go make sure sey di hand bend we go fom olo with our hand so as we dey put hand for tap mouth na so we go take put am for borehole, we go dey bend down put hand put hand for our hand any water wey drop from di tap na so we go take drink am because of sey we dey enjoy am and thn some of dis tap some of dis location na wen we meet our sef for public place wey we never reach house we never near house wey we don tire say how we go take drink dis water cup no dey here and em and plate no dey here wey we go use drink dis water, so we go pump we go use our hand take pump dis cup as we go carry our mouth naso we go carry our mouth near our hand we go near di tap so dat as di water dey drop from di tap we dey use our hand dey drink water so, dis one na natural cup even before God create cup even before man begin create cup begin do all all dis tins begin dey we don get our own natural way of say, we dey use our hand dey drink water so, we go pump dis hand we go chuk am for wia tap dey, we go dey drink water from di tap directly and as we dey drink dis water na so e dey take sweet us dat time based on say we be pikin wey no sabi anytin, even adult now dem dey do dis same system dem go form dis hand and e go be dia natural cup e go dey help dem and dem dey drink dis water um yes, and dem dey get wan natural vibe wey dem dey build as dem dey drink am wit dis hand but based on say dis hand you go make sure say na neat hand o nobi dirty hand, you go don wash di hand as you don near di tap so wash di nyama-nyama wey dey dat your hand dat tin wey don stuck for dat your finger wey dirty, wash am comot in fact you go don make sure say your finger sef, you clean am so dat as you dey drink dat water from your hand dirty no follow because some pipo hand dey very very if you see dia hand, dia hand dirty, nyama nyama dey am and dis same hand na im dem go chuk for tap and dem go dey drink am like dat for dia mind dem think say dem dey enjoy di water dat one na dirty. But if you don rinse your hand well, you wash am well ehmm, first thing wey you go do be dat because dat same hand you don use dat same hand take shake plenty pipo hand you no know wia dem don chuk dat hand put you no know wia dem don put dia hand do you wetin dem don do wit dat same hand, dem don use dat hand shake you di next thing be say you don dey feel tasty, you wan drink water your throat don dey somehow, your throat don dry you wan drink water, you don see tap you near di tap finish, wetin you go do you no wash di hand you don carry mouth put for hand, omo! you don carry hand put for mouth dey drink tap water hand wey you never wash. sometimes pipo dey feel say even as dem don rinse dia hand so dem never too rinse am well dem wan wash again make dia hand clean well. because of wetin dem do, bad bad tin wey dem do use dat hand do, so dem wan make dat hand clean well before dem use dat same hand take drink water, e no bad. na our natural cup so, you fit use dat hand you fit use dat hand take chop, you fit dat hand take drink water, e no do you anytin dat one no mean say bad thing go worry you na di tin wey we dey do for small pikin and even children dey do am wey be say even till now we dey do am some schools wey you dey anything em, especially pipo wey don at ten d public school before go know wetin i dey talk about

Village market square or village market stall na where dem dey sell tins for market for village and e get time wey dem dey do di village serving for example evri four four days na im some villages dey do dia own market and some market na evri three three days dey do dia market and di market na general market wey pipo go come bring different tins different products dem go come sell some wey be say dey dey go dia sea go fish na wash net for dem to carry dia fish come market come sell dat day because, na days wey pipo dey plenty sey dis tins go na today na im i go buy na im i go sell am so, dis dis market days na days wey we believe sey e even and di traders from far and near dey come you wey get any service to render you go come wit your shop, your stall and pipo go come, dem go dem go check you dem go buy wetin you dey sell and di service wey you dey render for pipo so, dis market days dey of different types e get di one wey dem dey call ukwo market day. Ukwo market dey we know say ok, pipo wey dey like neboring villages far and near, pipo wey dey close and pipo wey dey far fit come there come come follow you buy market and na special day wey be say, you sef know say dis day o market dey full and sometimes??, you go come market and den wetin you wan buy go scarce no, dat day anytin wey you wan buy you go see am for market, pipo go come na there you go see say pipo wey no even be di comuniti, wey no bi di comuniti member wey no bi dey dey say make dem stay dat communiti you go see sey dem go bring market from dia own communiti come dat same communiti base on sey dem wan sell market dem go gather dat same day say make dem follow sell and pipo wey wan buy market go rush go buy market and time dey dey time dey dey dem go time di market if tins wey you wan buy if you know, sometimes if you no comot for house quick, you no reach wia dem dey sell di tins you fit no meet di person there again based on say plenty pipo dey wey wan buy and dis one nobi say you wey wan sell e no bi nobi only you wey dey there di same thing wey you wan sell, plenty pipo dey wey wan sell so sometimes pipo prefer to go market go market wetin dem wan buy base on say wetin dem wan buy sometimes even go less from pipo wey tins wey dem feel say dem go buy for house and, plenty tins dey market if you wan buy sometin wey go reach you you go need reach market. If you don reach market, na there you go buy am wey go reach you but di ones wey dey area wey be say na di area stall you fit no buy dat one wey go reach you do wetin you buy. So, village market stall na wia villagers dey enter go buy di tins wey dem wan buy wey be say dem go buy am and dat tin wey dem wan buy dem go make sure say dem buy am plenty so dat e go reach dem to di next market day wey be ukwo market day for village.

If we wake up for morning mean say we see another day, another beginning, another opportunity. As we get night rest we go sleep well. As we wake up, we go stretch our body. then we go relax small, we go come stand up base on say dat night rest na very important thing. Sometimes we dey use eight hours take sleep, take get our rest because sleep na compulsory thing wey the body need. If you no sleep sometimes you no fit gather the the energy wey you need take face life challenges for the next morning because e get some kain stress wey body go don pass through. E go don follow many things, body go don tire, body go need rest, body go need rest for some time. But if you no come give body wetin e want, like you no give am normal rest, make you sleep the kain sleep wey you want and and you come stress yourself reach daybreak, e go still affect your normal day routine. Wetin you suppose do normally, you no go fit do am base on say you no sleep the sleep wey your body need. So sometimes, sleep good for body and if you come wake for morning, you come need stretch your body say you don ready to face another day so those energy wey you don reserve na wetin you wan use face your day challenge be dat and as you dey wake for morning you dey happy because God don do am for you, you don wake up. So the first thing wey you go do as you wake up be say you go first thank your God you go go pray? You pray to God say “God thank you say you don wake me up because no be people, no be everybody get the privilege to wake” so dat one dey part of morning exercise wey you go do wey be spiritual exercise wey you say some things dey wey you suppose do to take follow dat? You pray. As you pray you do somethings wey you suppose do like yoga. If you don do those things you go just enter your bathroom shower, freshen up because sometimes if person sleep for night e dey sweat and e get some kain things wey you dey do wey be say you go need you go need discharge. You go just go bathroom wash your body neat, na wetin dem dey do for morning be dat. Another thing be say you just take your breakfast. Those things na things wey person dey do if you don wake for morning You brush your teeth, you get you ready. So, you change your cloth? Na there you go come dey plan say “ok, e get some kain things wey I go need do today oo”. You put your plan, you write them out, den you dress up. So as you dress up so you don dey plan to comot be dat and anything wey you dey do make you remember say? put your house for right right state because you go do the necessary things so dat is it the things wey you need do for house before you comot. Once you comot, you don go for the day's routine again. You go do your normal day's activities wey? you dey do but base on say morning waking na very very important thing for man.

Hills na where person dey follow wey be like say e dey climb mountain. Sometimes e no dey easy to climb and e dey dey very hard wey if you no get strength you no go fit climb am. Hill na places wey be say if you dey climb you go need gather much strength to take climb am based on say old mama dem old papa dem you no fit dey no fit climb am on their own if any pikin no dey there to help dem climb hill. So hill dem dey especially places where dey rocky wey sand wey strong for ground. Villages na dem dey get this kain road. Dis road no be straight road wey people dey pass anyhow and if you be vehicle owner, you go need to dey very very careful because you go need to dey very skilled to take drive your vehicle pass hill road. Hill na places wey dey very high, e dey high more dan normal, e no dey straight at all based on say if you wan pass there, you go need use force. You go need put more accelera, you go need put your speed well before you fit move on top of hill. Hill no be where dem dey pass anyhow say you wan waka as you want. Hill na very very dangerous area wey be say if you no waka well person fit fall on top am. So na one kain place wey go need say you don't you go make sure say you don sabi the road well. So hill na places na people wey don sabi how to waka for villages wey don know how waka dey be. Na dem dey fit waka on top hill. No be anyhow person dey waka on top hill. If you know say your pikin never reach to move on top hill, you no go force am make e go because even people wey dey manage their health condition no no go fit do dis kain waka because hill, e dey e take energy to take do the waka. Hill waka no be no be kwekwe waka wey you go just do say you no go tire and anybody wey don pass on top hill go know say yes no be small work e don do so. E don do plenty work wey dey take demand and hill waka na one kain stressful waka wey you sef go know say anytime wey you do the waka e go touch you for body sef you sef you do something. So hill dey of different type. E get dry hill and we get hill wey be say e dey close to wetin dem dey call um e dey close to wetin dem dey call what riverine area. So some of dem dey climb hill base of say in-between the hills springs dey their wey dem go go fetch. So some of dem dey go climb hill base on say dey wan go fetch water and e get some places wey even rivers dem dey dey get lake close to the lake dem dey sometimes.

Woman and im children for bike. Sometimes for villages na im dis thing dey happen, e dey very common for villages wey you go see woman dey drive um dey drive okada and e dey drive bike up and down also. You go come begin wonder say ok so dis women wey get okada wey dey drive wey dey sabi manage their road dey drive all the corners wey dey the villages and na base on say dey don sabi as e dey go and some of dis dis women wey dey drive dis bike so especially ladies bike dis women don get the idea of bike. So as dem dey drive the bike, dem dey ride the bike dey sabi where dem dey go, dey sabi how dem dey how the corners of the corners of the road. So some of dem na mothers wey get pikin and dey back dis pikin for their bike. Dey carry dis bike dey drive wit their pikin. Some of dem go back their pikin wit cloth, dey back am. Some of dem go back one, den dem go put one for front of their bike. One go dey their back, one go dey e fit be say na three children dem get, some be say e fit be two, one, e fit be one baby so if dey back the baby for dat back, dey go dey on top the bike dey manage like dey stress the bike. So, the load wey dey carry e depend on the load wey dem carry na im go make the bike dey very very light abi make e dey heavy. So now how dem go take do the bike na im matter. So if dey don get experience na wetin go fit make dem fit okay i fit carry more load, i fit carry dis one and join body, i fit carry dat one join body, but mama wey never get experience for bike no fit carry children join body base on say e no wan lose any of those people. So, but if the experience don dey wit dat woman, wit dat mama, e go wan carry pikin join body, e go see some of dem even wit their pikin. Dey go still back dat pikin dat pikin dem go back am and dey go still wit dat wit dat same pikin, dey go enter road wit their bike. dey go dey because dey don get the experience wey dey dey suppose get say dey fit Their hand don strong, their hand don strong for ground, the hand strong dey fit drive am. So it depends on how your hand take strong for bike, na so you go take carry people join body. So mama wey just imagine mama wey get three children now. E go put one for front of bike den e go put one for back, one wey don mature go dey the baby back. So dat one go stand and say ok e dey protect the pikin and some of dem go use one wrapper take cover the baby head so dat sun or weather no go touch the baby base on say na bike. Dey go dey expose to weather. Sometimes e fit the weather fit change wey be say rain go fall or sometimes na sun, sometimes na heat. So all those things go hit the baby head, but sometimes dem go need use wrapper take cover the baby head so dat as the mama dey drive bike, the baby head dey protected and person fit sit down for baby back so that nothing go happen.

Cooking na women hobby. Dis thing na wetin dem dey do for house bebcause women na wife material dey be and na house material dey be. Na dem dey make home sweet. So one of their thing na to dey cook and dey get their special place wey dey say na only dem get the right to dey enter there wey we know say ok e get some kaiin places for inside house wey we know say this palce na for woman. Dis particular e get some particular rooms wey dey apartment wey dey houses we don know say, ok dis rooms na for women. Already we don know say kitchen na woman thing, kitchen na woman lifestyle and dey get hobby, dey get dis passion, dey get dis love for kitchen, na why dem dey like make dem go inside kitchen go do their thing. So you go you go observe say women like to dey try new thing for food, like dey get dis love for food so dey buy ingredients wey go make dem fit cook better food. If you observe something about women, dey no dey just like cook anyhow food. Dey dey like select their food, dey dey like select their ingredients. Dem go make sure say everything wey dem wan use wit the ingredients and all the thing wey dem go like put inside the food complete. E no go be like wetin dem? dey just arrange manage. E no be like man wey be say anything wey dem see na im dem go arrange. Dem no get time you know, base on say im kitchen level. Dey no get time for dat one and dey no get level, make I just put am dat way. Dey no get level for dat aspect. but women dey get the time, dey go make am and dem go arrange am well. Dey go make sure say the right recipe, the right ingredients dey wey dem go use so dat the food? go dey nourishing, the food go sweet for people to chop, e go sweet belle wey be say as you dey chop am? dey hear e dey see the work for body and as you dey chop am you go dey pray for the women wey do the the food dat one dey. Another one be say dem go make sure say the food wey dem dey cook, dey go look the kitchen, the environment, the kitchen, hope say the kitchen dey okay. Dey go make sure say dey sweep everywhere, make sure say the place dey neat so dat things no go too dey wey go dey wey be nyamanyama things wey go affect people wey wan chop dis thing. So, dem dey consider some dis things sef.

In the morning, na better thing if woman stand up greet im husband for house because we know say greeting na part of respect and dey talk one thing say respect na wetin better wey e good to dey give one another as per say you the person wife or? base on say you wan you be you be the wife you wan be wife material wey you claim say you be early in the morning if you wake up the first thing wey you go just do na to first greet your husband for house because if you fail to greet your husband for house, na the first sign say you no dey you no dey you no dey responsible like na the first sign say you no be the kain wife wey dem dey marry be dat. If you wan show love for house say you wan show example for house. You be the symbol wey your children dey follow. if you wan make yourself dey responsible for your children, wey dem dey see you like signboard, na im be say you go need to dey give your husband respect due to say you go need to dey kneel down dey greet am well normally the way dem dey greet person na so you go take greet am to show say you dey show respect so, wit all dis, if you do dis kain thing, e go dey very hard for home to break, e go dey very hard for family to scatter because everybody go dey in peace and harmony but if you come dey show bad example, you come dey disrespect your husband, you no greet am if you wake you come dey disrespect your husband, you no greet am if you wake up na im be say you dey give your children bad example and dey go dey follow am base on say dey go see their papa dey no go regard am because you wey be the wife, you no dey regard am. So na your own step dey go wan dey follow. So e good make you dey show good example base on say you na the mother of the house. So anything wey you do na im dem go do. If you kneel down greet your husband for house, dat one show say the one wey be female for your children sef dey go dey do the same thing. Den the one wey be male, dey go wan prostrate or any method wey dem dey use to take greet for house na im dey go use greet but if you no fit show example wey you dey do your husband anyhow you dey misbehave na wetin your children sef go follow join be dat and dat one no be good example, no be good symbol. e show say where you come from E show say where you come from, dey no get regard and e show say you no give your family better name. So, So better wife and good wife wey get good home training go do wetin wen dey wake in the morning, go greet because greeting na the first sign first sign of respect and honor be dat.

canoe na oldest means of transportation wey pipo dey use take move from one place to anoda since ancient times e dey part of di mode of transportation wey we get bicos na water canoe dey follow so, pipo dey use canoe move from one destination go anoda, dem dey move from one place go anoda take do anytin wey dem wan do with dia canoe so, market women dey use dis means of transportation take go sell dia market like dem go carry dia market dats dia goods wetin dem wan sell through canoe na im dem dey take dey pass dey go cross through canoe dem go cross dia market from one destination wey dem dey go, go anoda neboring village wey near dem go sell di market wey dem wan sell and dis one dey very common to some communities wey be riverine arears wey be say to move from one place to anoda na problem until you enter canoe canoe fit no fit no take you some some time e fit no take you time, e fit no take you your e fit no charge you much for your for your movment but di tin be say bifor you cross you go need enter canoe and di tin be say di place fit no far but base on say di place water, na water area wey you go need move from one place to anoda you go need enter canoe so, canoe wont you know canoe na wan kain important means of transportation wey we no fit do wit out and again if you look di cost of canoe to move am from one place to anoda e no be like oda modern ones wey dey just do wey be ship, you fit see canoe for local areas wey your pipo dey construct mey man pipo dey construct say dem dey use am do transport and some of den get am as say persnal ones wey dem dey use for dia home sef dis one nobi dis, dis one nobi say dem tok say weda dis one na public or for commercial dis one na personal, private wey dey dey use for dia own tin like market serving, na dis woman dey sell now carry market go sell for one place wit canoe so, some pipo dey do am wit oda mode of transportation but, dis particular one dey use canoe take do business and dem go pack all dia goods evritin wey dem need wey dem need sell all go dey inside canoe nobody fit sometimes na only dem go dey wit di market and dem go dey move di market dey go any pesin no go dey again na only market go dey inside canoe wey dem go move from one place go anoda, so, dis one na one mode of transportation wey nigerians get and e cheap well no bi e no be di ones wey dem go dey charge plenty money take move from one place to anoda

cassava na very very important um thing we get for dis country base on sey cassava na wee dey do we go do am we turn nam to finish product wey the the garri wey we dey consume today, cassava get many things wey de dey usam for e get many finish product, e get many finish goods like if you do cassava finish fryam finish for dis dia pot wey de dey use turn you fit uzam do gari you go turn nam to um akpu if you like you fit turn to um many things dey wey fit uzam do, cassava de wey wey wey you go turn turn nam to um all dis dia cassava flour wey you dey later turn wey go be amala later so cassava get many many many function he get many things wey you fi uzam do but you go just need if-if you wan do am you just need get de stem you go get the stem ready you go get dis um good soil, fertile soil no be any how soil wey no no be yeye soil wey no meykam grow and then you go need to dey lookam de wey de dey take two hand all dis all dis stem all dis stem, all dis root all dis root food kind of, naso you go take plant dis particular cassava, so you go monitoram as e dey grow as e dey grow as the thing grow you um you go make sure sey the whole thing grow for your own face you dey wateram so as dis thing dey grow if e mature nayin you go reach okay a dis thing don mature you fit come go harvestam later den you processam you go pilam, peel the body, peel the body you see sey women sabi dis thing we-we, women like am women wey dey do dis work dey calm down do wam weler dey go make sure sey dey peel the body as e be dey go peel all de body dat same dey nayin de go putam for water dey go make sure sey dey famentam and the kind things wey de go use de go come find the big drum or rubber like dat wey go contain plenty cassava for dat same period for dat same period of time so the thing go plenty e go gather dem together put inside the rubber pour water livam for like sometime dey go just leavam for some days like dat make de thing for ferment well so if e don de ferment na dia de go come begin see am sey okay dis thing don dey ferment and e dey dissolve very very soft so na dat time de go need comot tam from dat water dey comot tam for the water de go sun dryam make the thing for dry weler so, if de putam for sun mey sun dryam na den de go come begin do some kind things on top and some of dem de go fryam immediately de comot tam from water if dey wan do garri na to carryam put for na to set fire den go begin do wetin dem go begin fry-fry fry-fry fry-fry and na see wetin de turn gari to be and um dat fermented one e fit no bother e fit no bother go sun dry am e go make sure e go e go na get de wey e go do wey e go squiz zam, squiz zam, squiz zam so tey you go dey fermented one you fit turn am to akpu you fit later turn am to akpu, so e depend on wetin you wan use your own do, if na cassava flour den you go need go dryam if you go dryam e go, e go, e go e go make sure de thing dry well for sun na dat time you go you go come carryam go engine go grind so dat one na cassava for where everybody dey call elubo today so e get different types wey you fit use you fit turnam to you fit cassava you fit just turnam to anything wey you fit use zam chop, so cassava get different value even the body the wey you peel trowey dat one self get e own use based on sey some people dey use zam for dia goat, de the goat de dey chopam and some other animals we dey chopam, so nothing waste for the body

chiefs na pipo wey dey work with king na pipo wey king dey count on for palace. Any matta wey be community matta wey im get for mind to discuss wit im pipo or if one policy dey wey im don get for mind say im wan do for di community or for di village na im chiefs im go im go first tok to im go seek advice from chiefs im go take advice from chiefs bifor im take im decisions. So, chiefs dey play important role for community base on say na dem dey dey king side all di time base on say if anytin wan happun men go boil, so if sometin wan go wrong na dem go advice king say dis matta no fit work o, dis one see as e bi, see as e bi, see as e bi, dis tin no dey too go like dis. sometimes king no dey too get di kain movment wey chiefs dey get wey dey dey comot dey go one place go anoda king no dey too do all those waka na chiefs dem na dem be di eye na dem be di eagle eye of kings so na dem go know wetin dey happun for di community bicos na dem near pipo pass so anytin wey pipo dey tok for back anything wey be side tok wey concern king or wey concern wetin go make di community or di village grow na chiefs go go tell king say see as e bi see wetin we dey hear for community see wetin di villagers dey tok and see wetin we need do say take resolve dis issue so, chiefs, na advisers to king and king dem kings dem dey like put ear for dia matta make dem know as dem go take do dis tins together take achieve any matta wey dem get to resolve for di village so chiefs dey play vital role, even dem sef get dia own ways wey dem dey take resolve matta bicos nobi all matta dey go king side some matta dey wey be say na chief chief for im own house go resolve am bifor e near even king nobi evri time king dey dey palace take carry matta for head. sometimes chiefs dey do am wey king no go even know say sometin happun

If you wake up for morning di first tin wey you go do na to first sidon relax no just carry your bodi begin do anytin if you don relax you go come need to go check wetin you go use for di morning you go check di environment you go make sure say evri wia dey neat di way e suppose be den you go come go take your morning coffee your morning coffee na one important tin wey you no suppose miss cos morning coffee get betta work wey e dey do for your body in the morning na sometin light pesin dey use start morning, nobi wetin you go just wake up begin carry big big tins, solid tin dey eat, no! morning coffee, na wetin dem dey use start morning den you fit come, go do wetin go brush your teeth brush your mouth, wash your mouth, make sure say evritin dey neat. den you go come do wetin go check wetin you wan do for few minutes enter bathroom go baff and di bathroom wey you enter go baff so no bi say you wan use hot water no bi say you wan use hot water baff nobi say you wan use warm water baff dis one be say you go like use cold water take baff you go like use cold water take start your day, cold water to start morning base on say cold water go chill your body cold water go move your body even if cold dey di tin be say if you begin use warm water take take baff dat time you go dey under dat shawa you no go wan gree comot base on say di water dey sweet you for body and you no go wan leave dat shawa again and e get anoda reason. di reason be say e get one kain effect like dat wey you dey get but e good make you just use use cold water. so, if you don shawa morning di next tin wey you go come do try go morning workout morning workout na na sometin wey dey constant wey you fit no miss if you sabi the programme well So, if you try your morning workout if you come back from your morning workout den you take wetin you supposed take wey go wey go energize your morning bicos na that time you go come take your breakfast breakfast dey very very important. So, if you wake up wetin you go take na wetin dem dey call breakfast for morning time so, if you don take your breakfast, na from there you go come take di green tea and some oda tins wey you go take like your vitamin wey go help you do some kain tins, dat one go energize you. Den anoda na, you go go relax for your oda routine you go do oda tins wey you dey do wey you dey do wey be your your work tin. e fit be say you dey work from house you go use dat opportunity take enter your laptop do one or two tins wey you supposed do. Den as you dey do those tins so you get some kain protein, snacks for one corner dat protein snacks, as you dey do your work so, you dey carry your protein snacks you dey use you dey use am support wetin you dey do for hand so so, dat one dey, dat one go dey energize your brain as you dey do am so e go e dey make sure say your brain dey relax no bi to dey stress your brain as you dey do di work so another one be sey yo go make sure say you arrange di place well evri wia dey ok for di house to stay you no go make di house nyama nyama house bicos anytin wey you wan do for di house even if na con ten t you wan create your con ten t must dey inside neat house, nobi skata-skata house you go come create one con ten t. So, if day don dey go wey you observe say okay time don reach to comot you wan go outside go do your normal tin, you go outside den if you feel say you go enter one kain place go relax go carry your work, go carry am wit your your work, you enter di place you carry on wit your work you do wetin you suppose do on a normal day if person wake in di morning.

Family na wia dem dey expect peace wey unity supposed dey if, pesin dey always go work go do tins go do dat you no get time to relate wit your family dat one no go make house dey peaceful, sometimes we know say man dey always go work, go poshu money, go poshu tins wey go make di family take work. But, if a man, as man you go work you go earn but as you go earn so, your family no dey feel you e no go make di whole tin sweet home na, home dey sweet if evritin dey ok wey dey, even di man dey get time for im wife wey dey do tins togeda dey achieve tins togeda play togeda, in fact, sometimes you go need carry your wife go do shopping, if you carry am go do shopping wey you spend for am wey you do tins for am in fact, carry your children go do tins, go do shopping for dem belly go sweet dem na wetin make you man be dat. so anytime wey you no dey dem go feel you say oooh! pesin no dey dem go always want make you come around you no go be one kind pesin wey be say you go dey make your family dey miss you all di time base on say you no get time for dem you get time for work you dey do work since you no dey even wan make work enter your home you no dey wan play with work you no dey wan make work distob your, you no dey work make family distob your work so you go face work you be dat kain pesin wey no dey get time for your family dat one no too good if if if wife wan dey close to you say make im relate sometins wit you you be dat kain pesin wey dey shout for dem you dey shout for children base on say you wan face your own work you don forget say nobi evritin be di money for your family base on say dis pipo need your at ten tion and na dat at ten tion you go give dem base on say dis life you need make family dey for one anoda plenty dey happun wey be say we know as e bi we know say bad bad tins full dis life and as a man you go need protect your family say oh, my family make i protect am from danger, make i protect am from dis. so as a man na you go dey protect your family?? di way you take love your family, cherish your family base on say dis life we no suppose make am hard for one anoda as a family so, family, be wetin dey dey make life viable, family na wetin dey dey cherish some pipo dey wey be say dem get dem don already get dis dem don already get dis idea say dia family nobi wetin dem dey play wit. family dem dey always get good time togeda say ok, we we get our own time wey we dey do our moon time, for example moonlight story dem go cherish dia time take do moonlight stories some go even go, go play some dey even do ten - ten some dey even go go do em in fact dem go tins wey pikin dem dey do e no mean say dem don turn pikin oo! bicos dat tin wey dem dey do so dem dey use am energize demsef very well so anytime wey dem don dat tin so wey dem do go play so, dem go go back to dia work and dia work wey dem go, dis time aroud dem go focus on wetin dem wan do base on say dey don do wetin dem suppose do for family and peace go reign for di family. Any, any papa wey no get time for im family go dey make di family dey get dey get, dey get quarel, dem go dey fight, bicos of say based on say tins no too dey ok for di family base on say dem no dey get dia sef time play no dey dey di family dey no dey happy so, many many tins dey happun for di family But, you wey get time your family, go make your family sweet

Ghana na anoda na anoda country wey dey Africa wey dey west Africa, Ghana na West African country wey we know say e dey close to kontri for here, so, Ghana na one kontri wey there sef dey dey observe festival nobi for only here na im festival dey even for Ghana dem dey observe dia own festival too base on say dem ma dem now dey get dia own spiritual ancestors dem get ancestors dem get, due to dis dia ancestral ancestral history and some of dis tins wey dem sef don go through dem ma get dia own festivals wey dem dey celebrate too and dem dey honor am as evri oda normal our normal kontri dey do dia festivals and we get so many festivals wey Ghana dey observe but, bifor, na some of dem i go like mention one na, Homowo festival. Homowo festival, dat one dey for spirituality na for spiritual purpose dem do dis particular one and di popular name evribodi know am say dey na Homowo dem dey call am and for Accra dem dey do dis festival bicos na one kain big festival wey all of dem dey celebrate, Accra na di kapital city wey Ghana get so, pipo dey like gada for dis Accra make dem celebrate dis festival base on say na we know say na one tin wey dey happen once in a year and e don happun like dat e no go fit happun again for dat year dat one don go be dat, so pipo dey like gada dem go turn up say make dem observe dis festisval see, dis Homowo now, dey dey just dey like, make dem dey celebrate, person um pipo wey don dey farming bifor wey don dey into hunger wey dem to to farm na problem to harvest na problem farming na place wey pesin dey wey dey inside terrible hunger and hard ship wey notin dey to harvest so, dis, farming dey, e e follow wan miracle fish and harvest wey follow am na im make dem dey celebrate am ways as dey comot for dat farming wey be say afta di farming na plenty fishing di fishing wey follow dis farming na gboku fishing fishing and better harvest dey just be like di miracle wey happun inside bible tire na im happun to dem dat time so na wetin make dem dem no dey use dis festival dem no dey use dis festival play. and one of dia major festival wey dem dey observe even till now be dat anoda festival wey dem observe again na Abokiyayi abokiyayi na anoda game wey dey dey, we dey involve say make dem dey catch fish, dis one na fish na im dem dey catch and dis one dey happen base on say dey dey dey na fishing game be dis one dis one dey all about base on say dem dey observe dis one evri evri May on saturdays May na im dem dey observe am any, saturday wey don, for first saturday first saturday e don fall for first saturday of dat may na dat day dem go dem go do dat dem go do dat festival. anoda one na Bakatue. Bakatue na anoda one wey be say dem dey do, dem dey do take react say um, dem get dem get discharge dem get discharge of fishing, fishing um na fishing period So, anoda one sey dem use fish dem go dey celebrate am on top water dem celebate am wit canoe using dem go dey use plenty color, colorful dresing na im dem dey use for dis one to take appease di gods of of di fish di gods of di fish wey dey give dem many fish wey dey di area. Anoda one na Asaf, Asafotufiam. Asafotufiam festival, dem dey dem dey do dis one to honor dia warrior dia one time warrior wey don fight for dem bifor, but dat one don dey for histori wey don be dia hero so, dis one dem dey do dis festival say, base on say dem wan dem wan honor am. So, anoda one na number five, na anoda one na Ogwafetu Ogwafetu Aki dat one na one anoda one na Ogbe Ogbesoso, Ogbesoso festival. dat one dem dey do am evri septemba too evri septemba na im dem dey do am too dem dey do am in remembrance of base on say dem don face one one exile bifor so dem dey remember di mass exodus wey dem go through as dem take move, di movment na im dem dey celebrate. So, anoda one be say dat one sef sey dey observe di enviromenta dem dey use di opotuniti take observe enviromenta dem go check di enviroment make sure say di enviroment dey neat dat period. Anoda one na, as Akwasa Diye, Akwasa Diye. Den we get Bugum Chogu bugum Bugum Chogu dats Bugum Chogu Festival, Bugum Chogu fire festival sef dey. Anoda one na Ohum festival den we come get Kundum festival. Dis one na di small wey i fit talk inside di plenty Ghana festival

bank don dey exist right from time e don tey wey bank dondey as we know sey bank na industry wey don tey we dey bear all country wey dey help all the society economy na one of the largest industry wey be sey for economy e de really really e dey really-really help because the sector na where we no fit do without today we don dey use to, many of us don dey use to bank wey e be sey we no fit do without to save money for there before we dey use many things like sey when the thing just we dey introduced to savings account sey we go save our money for account, many of us go enter inside bank we go queue enter am people too plenty wey wan queue to de go de go wetin dey wan de go sit for their account wey no sey even de bank self get some savings and some interest wey de go get on top am if you wan collect your money later den some kind special charges dey folow am but later if you wan witdraw again you go need to go carry teler fill the teler or den witdraw your money but later on, every thing come begin change to the level wey be sey you choices come dey wey be sey if you use your normal ATM and you go get your money wey you wan get and now you fit easily even deposit now wey be sey you no need even enter the bank again because so many places don dey wey you fit even deposit your money and da one go far now you fit use your mobile phone from your mobile phone now you fit transact you fit do anything wey you wan do wey be sey you no even need to hold cash now so na de level wey the thing don enter now be dat wey be sey bank don even enter crypto don enter inside bitcoin and all those and the rest of the crypto currency wey be sey you no even need handle handle any any cash or any fiance currency at all so many of dis thing dey wey be sey you go you go realizam you go realize sey bank fit and when dis thing start e start like small pikin wey just dey crawl base on sey bank when e start na like sey de dey do trade by barter when dis banking thing start e start the name bank bank originate from this word wey come from italian one wey be banca banker na b a n c a na Italian word na dem originally form dis word banca and dis banca e mean sey bench bench na where de dey sit down on top but the bench we dey mean be sey people dey sit down people wey be the people wey dey handle money wey dey collect money sey the bench wey de sey sit down put collect the money save nayin be the banca since den nayin de don make dat name bank Italian word na dem originate da and since den, dat thing don de so later dey come begin sey dey introduce dis banking system and that banking system nayin dey work till date wey things dey operate as bank today

dis issue of politics still dey grand sey e get one political tribalism or ethnic bigorithm na wey be sey the issue of ethnic bigoth don, the matter don pass gari now wey be sey people no really understand wetin dey go on again wey Bayo Ononuga come outside, the spoke, spoke person wey dey represent Tinubu don come aside don talk sey since when since when um, dem say since when Tinubu win wey Tinubu defit tam for general election sey people no go hear word e don begin jealous Tinubu e no gree am rest e dey blackmail am everywhere so plenty things don dey about sey dis dis talk plenty allegation don dey on top dis matter sey tinubu now, no, he no he no know no know wetin dey happen now since e dey power alot of things just dey happen sey de don tik de don um lot of things we no know de don even nike neman T-pain base on sey Nigeria de complain sey plenty things dey sub we know even know wetin dey happen hardship too much, hunger dey so all dis thing nayin make bayo ononuga come outside come talk sey dis dis Abubakar Abubakar Atiku Abubakar just sey find means o sey e wan dey spoil dis administration wit mouth by all means sey how how person go dey office e no go gre am rest for office wey e de base on sey you don look for the same position six times you no see yam you come dey use dis opportunity sey you wan uzam spoil dis person administration sey na bad thing you de do so sey you no you no even make sense sey you dey use opportunity wey you get sey all dis things wey dey happen nayin handwork so dis person ibe paul ibe wey be the spokeperson for wey dey represent Tinubu con come outside talk sey you na lie you de na lie you de every body know sey dis thing wey you talk so by word, dis person naaaa na abubakar advice abubakar atiku spokeperson nayin be dis person e no sey every body don know dis administration sey dis administration na na T-pain sey people dey complain things no go the way e suppose be things no smooth the wey e suppose smooth sey alot of things dey happen sey dat time wey e dey talk sey dey catch dey catch one of um um the advisor of Tinubu for abroad for drug trafficking sey da one when abubakar own happen e e pay e remit money sey Tinubu own na wetin e no de remit sey dis crime na something wey don pass wetin leaders go dey do for contries sey our leaders no suppose to dey put hand inside dirty-dirty things sey the dirty we don dey dis country don too much sey if see yam wey wella now sey if you lookam well e be like sey dis ethnic fight don too much so na the things wey dis two people dey try yarn now wey be say dis fight now e dey happen between dis two spoke spokepersons and now if any of dem wan talk now na dis two people nayin dem dey use counter themselves now for social media

care na very important thing wey people dey practice base on sey the topic loud every body need dam for dis world no matter who the person be na why e good to dey show care for people base on sey we know sey people who need am especially people wey wan show signal sey dem really need the care we need to show concern no be sey we go just live person wey need care we go come dey show less care come dey leave am dey abandom am see e no gree show dis person care the person self go dey shows show you less care e no go want anything wey go join am together again e no go wan anything make you bring you na together again since e don know the kind person wey e be sey you you no be one person wey dey help person or carry hin matter for head e get some kind people wey be sey the only p the only place wey dem dey show care na when dem know sey some thing go come out from person but if them see say person person no no no gather dem no go gree show am care and he no be so, care na wetin he dey he dey he dey human he dey people dey show to one another so dat e dey even help country grow e dey help society grow based on sey people dey there for one another so and another wetin dey bring issue of care wetin care dey for how de dey take show care, number one um you show care make you dey you dey show care through through share when you share something give your neighbor when you know sey um dis thing wey this your neibour e dey in need of something wey e really want if, you see yam sey okay dis thing dis thing no be wetin dem dey hide e dey show for dis person face no no no dis person really need something make i share the thing witam yo no so you look the perspective be say ok dis person really need something you share witam da one na care another one be sey you show support you show support for person wey need am you show support for person wey da one dey if you show suport it mean say you really care for the person wey need that support. and dat care dey general anywhere wey you show care make you know sey anything wey you do for one man dat thing dey wait for you e get one thing wey de dey call law of karma anything wey you do for person na him you go meet for front that one day e just be lie sey mey person pour chilled water for ground con still matcham for front na so he be so no no body wey every body get dia own way for say dey back he get wetin dem dey call payback say if you do somethin more no be sey you wan do am you don do am be dat say he don go be dat he get something wey you go still reap at the end of the day dat one dat will wey dem dey take show wey de dey take show care na to lis ten you go lis ten you go hear wetin the person get for mind to talk because e fit be sey the person get wetin dey e mind something dey e mind dey worry am something dey worry am for mind and dis thing e go need person wey in go fit sharam with if e no see person to sharam with right sey you know you know even as a person go even give ear to wetin the person wan talk e go show concern to wetin the person wan talk because you need to hear wetin e wan talk because that thing de he mind and the thing dey pain am e go dey very painful sey dey no be person wey you wan talk dis thing to no dey here to lis ten lis ten lis ten ing to person lis ten mey person dey hear something apart from so if you show if you pay at ten tion to person wey wan talk to you open your ear dey lis ten the person go appreciate tam because im see person wey wan ear him matter so and as e dey contribute e go mekam e go dey happy because he see person dey ear him matter another one nah you come dey show concern, concern, you show concern, you show sey dis matter sef omo get as e be, e be like dis matter water pass garri o and e contribute to your own quarter of talk for the matter if the person go he go get some kind joy wey go dey inside dam sey yes person don carry him matter for head, so na so e be so care na one kind thing be sey every body for dis world need am

celebration cool na the song wey philipe joseph and the rest of hin crew sing to take ginger the world make de dey celebrate instead of sey instead of war instead of war e good make the country the people country people all over the globe come together to do wetin to celebrate because we know sey celebration nayin be the best which one be war if celebration dey no need for war you go see sey those those agentine pikin those agentine josaya and philippine na dem lead the crew dem carry the chorus and those other children those other kid wey be black ones um some na black Americans those black Americans one of dem one of dem na USA da one, da one wey de dey wey sing wey wey sing, wey carry one of the verses so, you see all dis children from different continent dem fit come from different country de come together sey mey dem sing together, dis one na sign sey dey wan go against dis one now dey wan fight against racism, racism no dey the matter now so dey don shun racism for dis part don come sey ok, e wan sing together though we know sey dis people, dis people dey almost de same continent right now, but sey dis people come together come sing white and black, combination of white and black dey come to come talk sey even even if racism wan wan dey scatter dem somehow e no really matter everything the most important thing na celebration if dey come together wey dey celebrate as dey suppose to celebrate definitely dey go enjoy life the wey dey suppose to enjoy life no be sey everything go be war war war war war e no sey we get first world war and we get second world war, we no pray mey dis matter enter third world war, we no want anything wey go lead to war because people wey don experience war before de know as e be so, dey know sey e no e no e no be better thing to face war no be good thing to experience war so people wey don experience war dey always do everything to prevent tam um de sey where adult carry chair sit down small pikin go stand dia e no go see e go carry stool stand on top e no go see adult wey see something wey talk sey okay dis thing na like this we go do am e no wetin e be so small ipkin any anything wey if adult no show small pikin wetin be their adult dem go still dey do wetin dem dey do so he go dey very very important to to take note of dis songs, the songs na na remarkable songs wey the songs don tey i feel sey dis children come de come remix the song and the song na song wey dey don sing before wey dis children come remix add the song dey very very cool